Abanyeshure bo mu ntara ya Rutana bari mu mwanya wo kwinonora imitsi. Bamwe bahagaze ku kibuga c'isima abandi bari mu kibuga kirimwo ivyatsi.

ikibuga c'umupira w'amaboko kuruhande hari abantu batatu babiri barahagaze unda ricaye inyuma yaco hari nyubakwa zihubatse hepfo yaco hari ingendeshwa imwe itukura iyindi yera iyindi yirabura

Inzu yubakishijwe amatafari hamwe n'isima, ifise umuryango n'amadirisha hejuru hari itara ryavuyeko, hejuru y'umuryango handitswe ko ari ubwiherero bw'abahungu.

Inyubakwa y'ubwiherero impande yaho hari ivyatsi n'imifurege itwara amazi avuye ku mabati iriko ivyandiko n'ibicapo vyerekana ubwiherero bw'abahungu n'ubwiherero bw'abigeme.

Akazi k'ubwiherero ka kijambere hasi no ku mpome hari amatafari ya kijambere anyerera, haruguru ku ruhome hasizwe irangi risa n'umuhondo, hari n'idirisha rihari.

akazu kasugumwe k'ibuhororo karamaze kononekara karashaje imiryango yako yarasambutse n'ubukarabiro bwako bwaramaze kononekara imiryango yanditsweko n'ingwa

Inyuma y'inyubakwa y'igorofa hari abana babiri umwe arahagaze uwundi aricaye hari n'ikibuga c'umupira w'amaboko inyuma yaco hariho ivyatsi n'ibipapuro.

Abanyeshure bo kwishure shingiro ryo mu Rutovu bari mu kibuga c'umupira w'amaboko kiri hepfo y'ibiti, bari mu mwanya w'ikarashishi bagira bakine umupira w'amaboko.

Inzu yubakishijwe ivyuma n'amabati ya kera ifise impome zirezire zisizwe ibara ry'umuhondo. Hari n'aho bavoma amazi bakoresha, hari n'aho bogera.

Rumwe mu mpande muzigize inzu aho hari ivomo bavomamwo amazi bakoresha ibikorwa bitandukanye nko kuyanywa kuyoga canke ibindi, hari impome ndende zisizwe ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubwiherero. Iriko ivyandiko n'ibicapo, bifasha kwerekana igitsina gabo canke igitsina gore, aho bashobora gutumbera. Imbere yaho, hariho ivyatsi bihameze. Hari n'imifurege itwara amazi avuye ku mabati.

Ikibanza kirimwo utuzu tw'ubwiherero, ku miryango yutwo tuzu tw'ubwiherero handitseko ivyandiko n'ibicapo vyerekana akazu k'ubwiherero kajamwo igitsinagabo hamwe n'akazu k'ubwiherero kajamwo igitsinagore.

Abana babigeme bo kwishure nshingiro ryo mu gisagara ca Gitega bambaye impunzu zokwinonora imitsi barimwikarashishi inyuma yaho hari ibiti bihateye bizana akayaga nabo bakaba bahagaze mubwatsi.

Abakinyi bari mu kibuga c'umupira w'amaboko, bariko barakina. Hari n'abarorerezi baje kubashigikira, bariko baraba urwo rukino. Inyuma yabo, hari inyubakwa zihubatswe, hakaba n'ivyatsi iruhande y'ikibuga, hamwe n'ibiti vy'amashami.

Ivomo ryubakiwe k'uruhande rw'uruhome rw'inzu. Rifise imiringoti ibiri, izana amazi. R' iri neza na neza mu gihugu c'Uburundi, mu ntara ya Gitega, muri komine Ryansoro, k'umutumba wa Mahwa.

Inzu y’ububiko bw’ibitaro bikuru vya Rutana. Rifise aho bashingura henshi hatandukanye henshi cane, haruguru canke hepfo. Umuryango uwariwo wose ufise urufunguruzo rwaho bakoresha mukwugurura.

Ikibanza cubatswemwo urugomero rwagenewe guhingura amazi bihereza mu kuyanywa rufise imiringoti ibiri twara amazi hari n'umuntu aboneka amaguru yambaye ibirato vyirabura ipantaro n'ishati yera.

Mu nzu y'ubuvuzi hari umuganga yambaye itaburiya n'agafukamunwa, iruhande yiwe hari n'abandi babiri n'abo nyene bambaye udufukamunwa, bariko barimenyereza mu gisata c'ubuvuzi, bariko barasuzuma amaraso bafashe umugwayi.

mu gihugu c'uburundi mu ntara ya gitega muri komine ryansoro umukumba wa mawa hari ishure bifise inzu y'ibitabu by'ugusoma hari ibitandukanye ibyakahise iby'indondabihugu nivy'indimi

Mu nzu y'ibitabu vy'ugusoma vy'ishure kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika hari ibitabu bimanitse ku ngazi, biratandukanye ku meza hari imashine nyabwonko.

ikirasi abanyeshure bigiramwo gifise intebe abanyeshuri bicarako zitonze ku mirongo ine rifise umuryango usize irangi ritukura n'amadirisha yagutse

indani mw' isomero ry'inyabugete hari intebe abanyeshuri bicarako bigera kuri zine imwe murizo iteretse ko isaho bashyiramo ibikoresho vy'ishure

inzu y'ivyigwa irimwo intebe abanyeshuri bicarako zitonze ku mirongo ine kumpome hasizwe ibara ry'umuhondo hari n'amadirisha ahari yagutse

Ikirasi co mu Cendajuru kirashaje cane kuko kimaze imyaka itari mike, intebe zaco zubakishijwe ibibaho, imbere ku ruhome hari ikibaho gicafyeko intebe y'inyegamo, umupanga hamwe n'indobo.

Inzu atarinto yubakishijwe amatafari n'amategura n'isima inyuma yayo hariho ibiti imbere yayo hari abana babiri, baracari bato abandi babiri n'imiyabaga yabigeme.

mu gihugu c'uburundi kumugwa mukuru w'ubutunzi ibujumbura hari ikigo kininiya kw' irembo ryaco yicaye umuntu hijya hari n'uwundi yambaye agapira kera indani hariho amazu n'igiti kininiya cane c'amashami menshi

Abanyeshure biga mu mashure y'intango bari mu kirasi bicaye ku ntebe z'abanyeshure, imbere yabo hari impapuro zibiri zibiri, bambaye umwambaro w'ishure, inyuma yabo hari umwigisha yambaye ishati itukura.

Inzu ifise umuryango n'amadirisha. Inyuma yayo hari imirima y'ibitoke hamwe n'amashurwe. Ku ruhome hubatse amazi n'imiringoti izana amazi.

ishure ry'intango rifise ikibuga kiriko abanyeshuri bato bato bariko barakina imikino itandukanye hashinze n'ibendera ry'igihugu c'uburundi hari n'ibiti bibiri biri kuri ico kibuga

mu ntara ya muranza ikiganda hari ikibuga cangutse cane c'umupira w'amaguru ku ruhande hari inyubakwa zitandukanye zihubatswe hari kandi n'ibendera ry'igihugu c'uburundi

Izu zitanu iyiboneka kurusha izindi irera, ikagira amabati atukura, ifise imiryango igera kuri ine; hagati hari kibuga kinini.

inyubakwa ndende hari amazu menshi atonze ku murongo imbere yayo hari abantu bahagaze bafise amashakoshi n'indobo hari n'umugozi umanitswe ko impuzu hejuru no hasi

Ikirasi cigiramwo abanyeshure, hari intebe zicarako abanyeshure zihapanze, imwe muri zo hejuru hariko agacamurongo gafise ibara ritukura.

Ishure ritoya ry'iBugendana ,rifise imiryango isize irangi ry'ugwatsi rubisi, impande yaryo hari abanyeshure bato bato bambaye umwambaro w'ishure ,barindiriye kw'injira.

Ikibaho abanyeshure bigirako handitsweko ijambo ribamenyesha ko bazobwirwa amanota ku munsi wa gatanu, itarike zitatu z'ukwezi kwa kane ,ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, isaha zitanu z'umurango.

Inyubakoayubakishijwe amatafari aturiye isima hamwe n'umusenyi imbere yayo hari intebe yicarako abanyeshure ihari hamanitsweko, kandi n'icapa cera canditsweko amajambo.

Inzu zubatswe impande zimwe zimwe zisizwe amarangi atandukanye hari ahasizwe irangi ritukura ahandi iryera hari uruhome rubonerana hari abantu bahahagaze hamwe n'ingendeshwa.

Uruhome rwubatswe hejuru no hasi hasizwe ibara ryirabura na yo hagati hasize ibara ryera bashushanijeko umwana yicaye ku gakinga gakoresha abagendana ubumuga hasi hameze ivyatsi.

Inzu zitonze ku murongo zikikujwe n'ivyuma bishinze bisize irangi ritukura. Hari uruja n'uruza rw'abantu bamwe baduga mu kibanza co haruguru abandi bamanuka mu kibanza co hepfo.

Ikibanza kirimwo inyubakwa igeretse ifise amabati asize irangi ritukura hampande yayo hari igiti kihateye hamwe n'amashurwe hari n'abantu bahahagaze hepfo yaho hari ibarabara rifise n'umufurege wubakishijwe amabuye.

Mukirasi c'ishure ry'intango ry'inyamiyaga imbere ku ruhande rumwe ku ruhome hamanitswe ikibaho co kwigishirizako bahanditse imyimenyerezo y'icigwa c'ibiharuro.

Inzu zibiri ziri ku mpande zibiri zitandukanye, hagati nahagati hari umuntu ahagaze yambaye ishati. Hari n'ivyapa bihamanitse. Kurivyo vyapa bahashize impapuro zera. Hari n'intebe zibiri z'inyegamo.

Indani mukirasi cigiramwo Abanyeshure, uruhande rumwe kuruhome hamanitse ikibaho gifasha mukwigisha Abanyeshure. Banditseko icigwa c'ururimi rw'igifaransa.

Amazu atari make yubatswe hirya no hino , haruguru yaho, hari ikibuga c’umupira w’amaguru, hari n’amagori ahashinze , inyuma yamagori hariho ivyatsi vyahameze.

Ikigo kininiya kandi cagutse. Gikoreramwo abagwizambuto. Hari ingendeshwa zihahagaze, zikoreshwa n'abakozi b'abagwizambuto. Hanze harashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Inzu y'ubuyobozi yubakishijwe amatafari n'isima. Isakajwe n'amabati, umuryango wayo uruguruye, ushinzwe irangi ryera. Irafise n'aho bakiriza amatara.

Uruhome rwera rwanditsweko indome mirongo ibiri nazitandatu munsi yazo hari ibiharuro nkubusa rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi umunani cenda

Ikirasi bigishirizamwo abanyeshure harimwo intebe zitonze ku mirongo igera kuri itatu rirafise n'idirisha ryagutse cane ryubakishije ivyuma n'ibiyo.

Inyubakwa yubatse mububuhinga bwa kijambere ifise umwango munini cane kandi ubonerana, ushobora kuraba ivyinyuma. Inyuma hari ibiterwa bitandukanye kandi hari n'ibiti, n'impome zayo zirabonerana.

Ikigo kirimo inyubakwa zitandukanye, hari izubatswe ku buhinga bwa kera zikaba zibiko zirasaza ,n'izindi zubatswe ku buhinga bwa none zikaba zikira inshasha kandi zirateye igomwe hari ikibanza kirimo ibyatsi n'ahandi hari amabuye.

Umufuko wera bakase. hejuru hari ibara ritukura, nohasi hari ibara ritukura, bawumanitse kumisumari ibiri, kuruhome bawushushanijeko ibikoresho vy'indimo, isuka, umupanga, ingangura ,igipawa, ipaswari, n'ishoka.

Inzu ikoreramwo abigisha, ifise umuryango w'ibara ryera, irafise n'amadirisha. Amwe mur'iyo, yaramaze kumeneka. Ikoreramwo abigisha batandukanye, abigisha ibiharuro canke indimi.

Uruhome rumanitswe ko ikibaho bakoresha mu kwigisha, handitse ko inyigisho zururimi rw'ikirundi, ijambo ry'umutwe riciye akarongo munsi handitse nte akarongo bwe.

Ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya Bujumbura, Komine Ntahangwa. Rirageretse kandi ryubakishijwe amatafari aturiye. Rirafise n'ivyuma bisizwe irangi ry'ubururu. Hejuru hari icuma gifasha kwatsa amatara ava ku mishwarara y'izuba.

Isomero ryo hagati mu gihugu neza naneza mu ntara ya Gitega komine Gishubi indani hari intebe zicara ko abanyeshure imwe muri zo iteretsweko isaho batekeramwo amakaye, amakaramu n'ibindi.

Ishure ry'intango ryigako abana batobato, rirafise n'ikibuga cagutse cane. Mur'ico k'ibubuga hariho abana bahiga bafise n'ibikoresho; akarorero nk'amasakoshi batwatamwo amakaye. Inyuma y'iryoshure hariho n'ibiti birebire.

Umunyeshure yicaye ku ntebe, imbere yiwe hari imeza iteretsweko ibikoresho mfasha nyigisho. Hari ikaye n'igitabu vyuguruye, hakaba n'igitabu n'amakaye vyugaye, hariyo kandi n'amakaramu abiri.

Ubwinjiriro bw'ikigo bufise inyubakwa z'igorofa. Hejuru hari ibicu. Umwango w'ubwo bwinjiriro ukoreshejwe n'ivyuma. Hirya turabona ibiti.

Inzu iri mu gihugu c'uburundi ku murwa mukuru w'ubutunzi gujumbura neza na neza mu nyabugete ifise umuryango wuguruye uruhande rumwe ufise ibara ryera indani hapanzweyo intebe z'abanyeshure.

Inyubakwa z'amashure y'intango, zigamwo abana batobato. Ku kibuga hari abana bariko barakina imikino itandukanye. Hagati mu kibuga hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ishure ririmwo intebe abanyeshure bicarako, ziri ku mirongo ishika kuri ine. Inyuma yazo hari akabati babikamwo ibikoresho vy'ishure nk'ibitabo, amakaye, amakaramu n'uduca mirongo.

Ishure ririmwo intebe abanyeshure bicarako zitonze k'umurongo, imbere hari ikibaho bandikako inyogisho ,hasi naho hari amatafari ahapanze muburyo bwakijambere.

Ikibaho gishushanijweko ishusho y'umuntu. Kiriko cigishirizwako ibihimbavy'umubiri:umutwe ,umutumba ,amaguru umushstsi, amaso, izuru, umunwa, izosi.

Ikibuga c'iza cane c'umupira w'amaboko, ikiriko umuntu ariko aragenda. Hirya hari n'uwundi ariko araba murico kibuga, inyuma hariho ibiti bigikikije.

Uruhome rwanditseko indome zigerakuri mirongo ibiri na zitandatu hamwe nibiharuro kuva kubusa kushika kwicenda hambavu yugo ruhome hariho imbuga iteyeko ivyatsi

Uruhome rw’inzu rushushanijweko imashine nyabwonko, hejuru hari ijambo ry’umutwe ryanditse mu rurimi rw’icongereza ruvugako ari imashini nyabwonko .

Ikigo kizitije ivyuma nitsinga hari amazu atonze kumurongo hagati na hagati hariho ibiti bihateye hakaba nivyuma bifasha abana mugukina

Inzu zibiri zegeranye hampande yazo hubakiwe ikigega c'amazi, hari igiti gifashe umuringoti ukura amazi ku mabati uyajana muri ico kigega, hari n'umwana ahagaze impande y'inzu afise ikinyongesho.

Inyubakwa nini cane kandi yagutse kugira ushobore gushika muri iyo nyubakwa uduga kungazi zitari nke hirya hariho ibiti hepfo y' ingazi turabona ivyatsi bihateye.

Inyubakwa y'i gorofa musi hari iyindi nyubakwa isakaje amabati hakaba icuma kiriko ikengeri musi y'ikengeri hari amashugwe musi hakaba n'ivyatsiyo.

Uruhome rumanitsweko urupapuro rwera, ku nkengera yarwo hari amabara atukura. Rushushanijweko amasaha. Hari iyerakana ko tugeze kw'isaha n'iminota cumi, kw'isaha indwi n'iminota mirongo ibiri, kw'isaha icenda n'iminota cumi n'itanu, kw'isaha zitatu n'iminota mirongo itatu.

Ikibanza kirimwo inzu zitandukanye harimwo igifise ibara ryera rikagira nimiryango itatu isizwe ibara ryubururu hakaba niyindi hirya yayo rifise umuryango umwe namadirisha abiri imbere yazo hari igiti kinini munsi yazo hakaba intebe

Abana bato basohotse bava kw'isomero ry'ishure y'intango, baratashe bamwe bagenda barakina, abandi batumbera inzira bazananyemwo kugira bishike imuhira.

Indani mw'isomero kuruhande rumwe muzigize isomero, hariho ikibaho bandikako inyigisho mu gihe bariko barigisha, handitsweko icigwa cigisha ururimi rw'igifaransa.

Ni inzu zitonze ku murongo, hariho imigozi imanitseko impuzu zitandukanye. Hakaba n'amashakoshi ahamanitswe. Hari n'abantu kandi bariko baritegereza ivyo bidandazwa.

rumwe mu mpande zigize isomero, urwo ruhande rukaba rurimwo ikibaho co kwandikako mbere kikaba canditsweko ikibazo co gucapa ico kibazo kikaba kiri ku manota atanu.

Ishure riri mu kibanza cagutse cane, n'ikibuga cy'iryoshure kiragutse cane, iryoshure rizitijwe n'ibiti, hagati mu kibuga hashinze igiti, inyuma y'uruzitiro hari umufurege.

Uruhome rw'inzu rumanitsweko igipapuro mfasha nyigisho mu kwigisha umuryango. Uwo muryango ugizwe n'umushingantahe ,umupfasoni, hamwe n'ibibondo vyabo.

Uruhome rwubakishijwe amatafari n'isima. Ruriko isanamu ifatishijwe n'imisumari ibiri, ikaba ishushanijweko inzu, imeza, ingendeshwa, igiti, ikinga n'igikombe.

Ikigo c'ishure ryagutse cane, harimwo inyubakwa iz'amagorofa, kuruzitiro rw'iryo shure handitsweko inzandiko zindondora iryo shure, mubwinjiriro bw'iryoshure Hari umwango w'irabura.

Indani mw'isomero ku ruhande rumwe mu zigize isomero, hari uruhome rwubakishijwe n'amatafari n'isima. Hariko ikibaho co kwigishirizako. Kuri ico kibaho handitsweko icigwa c'ibiharuro.

inyubakwa y'igorofa ku ruhande rwo hejuru yubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima irafise ingazi zitatu zo kudugirako uteruja haruguru n'indende cane

Ikibuga kininiya gishinzwemwo ibendera ry'igihugu c'uburundi hari inyubakwa ifise umuryango wuguruye hirya gato hariho inyubakwa y'igorofa ikiriko irubakwa.

ikigo c'ishure gisumbuye ririmwo inyubakwa y'igorofa kiragutse cane gifise n'ikibuga kinini cyane ku ntango hari amashugwe ahateye hari n'abana bambaye umwambaro w'ishure bariko baratambuka

Ishure rishaje cane kuko ryubatswe kera riri i Mwaro amadirisha yaravuyeko n'umwango usa n'uwuri mu kuvako indani hari ikibaho bandikako.

mu ntara ya bururi muri komine matana hari inzu bigishirizamwo ivyo kw'inonora imiti hari umunonotsi ariko aragira ikarashishi yasinze aja hejuru

Indani mu kirasi c'ishure ry'intango, hari ikibaho canditsweko ikibazo c'imenyeshantara; aho basaba abanyeshure, kwishura ego canke oya.

Inyubakwa y'igorofa igeretse incuro zibiri yubakishijwe amatafari aturiye ifise amadirisha atari make; hejuru hari ibicu, hasi naho hateye amashurwe.

Inyubakwa ishaje hejuru ku uruhande rumwe ibisakazo byaravuye ko iruhande yaho hari igiti c'ivyamwa kirekire hari n'amashugwe ahateye hamwe n'amabuye abiri.

Neza na neza mw'isomero hari intebe zicarako abanyeshure zitonze ku mirongo ine rirafise umuryango usize ibara ritukura hamwe n'amadirisha yagutse.

inzu y'uburiro iyo mu gitaramuka hari imeza iteretswe ko udusaha ni tugera kuri icumi tumwe dusa n'ugwatsi rubisi utundi turera utundi turatukura harimo igikombe k'ihari

Ikigo kininiya cagutse, kirimwo amazu atari make, gifise n'ikibuga cagutse ; hagati hashinzwe ibendera ry'igihugu c'Uburundi; rirafise ibiti, hari n'umuntu ari ku ruhande.

ikirasi abanyeshure bigiramwo kirimwo intebe abanyeshure bicara ko zitonze ku mirongo igera kuri ine imbere harikibaho bandika ko

Inyubakwa zirezire zigera kuri zitatu hagati na hagati hashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi, ku ruhande hari umupfasoni yambaye umupira utukura.

Ikirangamisi c'ukungene ibibazo bizokorwa, canditse ku kibaho. Akarorero, ku musi wa gatanu itarike cumi na zitatu z'ukwa gatatu, ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, hazokorwa ikibazo c'igiswahiri.

Inyubakwa y'igorofa ifise imiryango igenda ikurikirana mu kibanza co hejuru, hamwe no mu kibanza co hasi. Ku ruhande rwo hasi hariho umwigeme ahahagaze.

Abanyeshure batatu babigeme bambaye umwambaro w'ishure babiri muri bo bicaye ku musenyi uyundumwe arahagaze, bafise akanyamuneza kenshi bariko baratwenga.

Amashure meza yubatswe kumurongo, afise amadirisha yibara ryera. Imbere rifise ivyuma bisize ibara ry'ubururu hari nabanyeshure bambaye umwambaro w'ishure barindiriye kwinjira.

Ikibanza caho bavoma amazi cubakishijwe amatafari hasi isima irirabura gifise imiringoti ibiri bahakura amazi yo kunywa canke ayo gukoresha mubikorwa vyo guteka.

Ishure ryigorofa hari ingazi zigufasha kugira ushike mukibanza cohejuru hari abanyeshure bahagaze hampande yizongazi begamiye ivyuma vyiryoshure

Ikigo kinini kirimwo inyubakwa nyinshi zitandukanye hagati hari ikibuga cumupira wamaguru hashinze kandi namagori inyuma yamagori hari uruhande rurimwo ivyatsi inyuma yivyatsi naho hari ahateze amazi hari amabuye nimpapuro bahataye

Mw’isomero hari abana babiri bicaye ku ntebe z'abanyeshuri, rifise amadirisha n'imiryango minini minini ,vyose bikaba bikozwe mu mbaho.

Uruhande rw'amazu atonze k'umurongo. Yubakishijwe amatafari aturiye n'isima. Imyango yazo iratukuza. Amadirisha nayo nyene aragutse cane agatukura .

Ikibanza kinini cane kandi cubatse. Harimwo amazu meshi kandi atonze kumurongo muremure, imbere yaho hari Igiti kirekire gifise n'amashami atari make. Hari n'Amashurwe ateye imbere yiyo nyubwakwa.

Neza na neza I Mayuyu hari ishure ririko n’abanyeshure Bari muruja nuruza. Imbere hashinze idarapo y’igihugu c’Uburundi. Abanyeshure bambaye umwambaro w’ishure.

Ibitaro vyo mubumanuko bw'igihugu c'uburundi muntara ya burunga komine matana hirya yavyo, hari imisozi iteyeko ibiterwa hari n'ibiti haruhande yivyo Bitaro, haruguru hari uruhande rwimejejeko ivyatsi.

Ibiti bitari bike, kandi bikuze bikikije inyubakwa zubatswe ku murongo hagati na hagati hamanitswe ibendera ry'igihugu c'uburundi na ho muri ico kibanza hakaba hari ivyatsi n'amabuye n'amatafari apanze ku murongo.

Ikibanza cagutse cane. Kirimwo amazu atonze ku murongo, inyuma yayo hari ibiti bihateye. Imbere yaho hari amashurwe. Hari ikibuga cagutse kirimwo utubuye dutoduto. Hejuru hari ibicu vyerekana ko imvura igomba kugwa.

Ikibanza cagutse kandi kinini bacubatsemwo ishure ryiza cane ry'akarorero ry'igorofa. Risize ama baratandukanye harimwo n'ibaragera imbere yayo hashinze ibendera ry'igihugu cu Burundi.

Ni mu gihugu ciza c'Uburundi mu ntara ya Ngozi muri komine Ngozi mw'igorofa y'ibiro bikuru vya komine Ngozi, hari abanyagihugu baje kuhasaba ubufasha bamwe bari mu kibanza co hejuru abandi bari hasi, hari abaje gusaba ikarata ndangamuntu.

Mu nzu y'amategeko aho baburanishiriza abatase. Hari impande zibiri zashamiranye zicaye zirabana, n'abariko barabahuza mu kubacira urubanza. Hari abarorerezi baje kwumviriza urwo rubanza, hakabamwo n'uwifashe mu mutwe.

Ikibanza ciza cane kirimwo inyubakwa ndende hamwe n'ibiti birebire. Iruhande hariho amabendera atandukanye. Hasi hari amabara atandukanye, ayera ndetse n'ayatukura.

Uruhande rumwe rw'inyubakwa. Inyuma gato hariho amashugwe. Inyuma kandi hariho n'amabuye, uravye hejuru kw'ijuru hariho ibicu biboneka ko umwanya n'umwanya imvura ishobora kugwa.

Ikibanza kirimwo inyubakwa zitandukanye hariho kandi n'ibiti, musi yivyo biti hari ingendeshwa zihahagaze, hagati mukibuga hashinze ibiti vy'amabendera biriko amabendera, hariho kandi impande y'amabendera ingendeshwa ifise ibara ryirabura.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, murico hari hariho abana babiri bariko bararengana. Inyuma yabo hari ingendeshwa zitandukanye, ndetse n'izunguruza abantu. Inyuma yazo hari inyubakwa y'igorofa.

Inyubakwa yagutse ifise impande zibiri. Iriko n'imigozi ibiri. Hirya, hari ibiti hakaba n'uruzitiro ruzitiye iyo nyuybakwa.

Inyubakwa ry'akarorero, inyubakwa nziza cane, inyubakwa y'igorofa. Yubakishijwe amatafari. Munsi y'iyo gorofa hicaye umuntu ku ntebe, imbere yiwe hari imeza. Ku ruhande, hari utwuma tuhashinze tw'ibara ryera.

Ikibaho canditsweko ikirangamisi cukuntu ibibazo bizogenda birakorwa. Italiki cumi na zitatu z’ukwezi kwa gatatu , hazokorwa ikibazo c’igifaransa hamwe n’ikibazo co kwinonora imitsi, nayo italiki cumi na zitandatu z’ukwezi kwa gatatu, hazokorwa ikibazo c’ubuhinga hamwe n’ikibazo co kwitunganiriza imigambi.

Ikirasi co mu gihugu hagati, kirashaje cane kuko kimaze igihe kinini cubatse. Amadirisha yaramenaguritse n'umwango uraregarega. Ku ruhome hari ikibaho kifasha mu nyigisho.

Isomero abanyeshure bigiramwo. Rifise intebe zo kwicarako, amadirisha, umuryango, hari n'ikibaho co kwandikako ivyigwa. Hejuru hamanitseyo itara.

Ikigo kinini cagutse kirimwo inyubakwa zubatswe ku buhinga bwa kera, ku ruhande rumwe hampande y'inyubakwa hatewe igiti kinini gifise amashami. Hari n'umufurege utwara amazi.

Ikibanza kirimwo amazu atandukanye, hari ayubatswe ku buhinga bwa kera n'ayubatswe ku buhinga bwa none, akarorero nk'amagorofa. Inyuma y'izo nyubakwa hateweyo ibiti, kw'ijuru hari ibicu.

Ikibanza ciza cane, ikibanza ciratiro, ikibanza giteyemw' ibiti binini cane vy' amashami menshi bizitijwe n' umushinge w' isima, hirya kuruhande hamanitsw' ibendera.

Inyubakwa zitandukanye zifise n'amabara atandukanye turabona idarapo ry'igihugu c'uburundi ikibuga cagutse cane ko 'ijuru hariho ibicu.

Uruhande rumwe mu mpande zigize ishure hari ikibaho canditweko ivyigwa hari n'intebe abanyeshure bicarako hejuru hari agapapuro kamenyesha indinganizo y'ivyigwa.

Ikigo kiriko icapa cerekana ko ari ishure ry'i ntango hashushanijweho kandi ikarata ya afirika, indani murico kigo hariho ibiti bihateye n'idarapo ry'ibendera ry'igihugu c'Uburundi hari n' abantu bahagaze imbere yico kigo n'amapine y'imodoka.

Inyubakwa zubatse kumurongo umwe zifise ivyuma , amadirisha numwango, bifise ibara ry'bururu , imbere yizo nyubakwa hariho igiti kinini , hamwe n'amashurwe hari Kandi n'amashurwe akiri mu matuta.

Ikirasi cubakishijw' amatafar' ahiye, harimw' uturongo tumanuka nudukitse, dusiz' irangi ryera, mu kuboko kw' iburyo har' ikirangaminsi kihamanitse, hejuru yaco har' utudirisha dutoduto twubatse mu matafari dusiz' irangi ryera, kirimw' intebe zicarak' abanyeshure, kuruhome har' ikibaho kihamanitse kibafasha mugihe bariko baratang' inyigisho, hari n' umwango urik' igufuri.

Ibarabara ririmwo ingendeshwa, ririmwo n'ibinogo vyaturutse ku mazi y'imvura. Hariho n'urupangu ruteweko amashurwe, inyuma yarwo hari ibiti birebire imbere yarwo hari igorofa ihubatse.

Inganzi ipanzweko ibikoresho bimwe bimwe vyukwiga, amakaye, ibitabo, impapuro, hejuru hari amakarato be n'imatera izinze, kurundi ruhande hariho ibindandazwa, akarorero nkikarato irimwo ibisuguti.

Imbere har' umukenyez' arik' arandika kukibah' akoresheje ingwa, hari n' abandi batatu bahagaze bariko baramuraba bagizwe n' abigeme babiri n' umusore, hari n' abandi bicaye ku ntebe za banyeshure bose bariko barab' ivy'arik' arandika, ni munama yokwigisha kugwany' ingwara yakwashi.

Ishure rirerire rifise amadirisha asa n'ubururu rirafise n'ivyuma bishinze iruhande bisa n'ubururu nyene hirya turabona irindi shure ry'igorofa, ku kibuga hariho amashugwe.

Inzu ifise umuryango umwe ifise ibara ritukura n'ibara ryera, inyuma yaho hari ibiti binini binini byagutse by'amashami menshi n'imbere yayo gato hariho igiti kirekire hakaba n'ibendera ry'igihugu c' uburundi ico kibanza hariho n'ikibuga cagutse.

Inyubakwa zubatse ku mirongo kandi ziri ku mpande zitandukanye, n'uburyo zubatswemwo buratandukanye, haruguru hari inyubakwa y'igorofa, nayo hepfo hari inyubakwa itageretswe, hagati na hagati hari ibiti bihari hakaba kandi n'ikibuga.

Abahinga mu vyo gukora ivyuma bo mu ntara ya kirundo komine vumbi bambaye imwambaro w'akazi bariko bariga ukuntu bohinyanyura ivyuma bimwe bimwe.

Umubaji ariko arabaza; yambaye impuzu z'akazi n'inkofero itukura. Ariko abaza urubaho akoresheje icuma citwa iranda.

Umuntu akorera mu buhinga bw'ivyuma yambaye ishati n'agafukamunwa, imbere yiwe hari ivyuma bihari nk'imashini nyabwonko hamwe n'icuma kivuza umuziki.

Abafundi b'abahinga mu vyo kwubaka, bahagaze imbere y'inyubakwa bariko barubaka, bariko barayisuzuma. Bambaye impuzu z'akazi n'inkofero z'akazi.

Abahinga b'abafundi muvyo kubaza, bambaye umwambaro w'akazi, kimwe n'udufukamunwa. Bariko bakora ibikorwa bitandukanyue muvyo kubaza. Bamwe bariko babaza udutebe dutoduto, abandu utumeza dutoduto, mbere n'imeza nkurunkuru.

Imakamba munyigisho zo kwigisha irondokq rijanye namagara meza zatumiwemwo imiyabaga yabigeme hamwe nabahungu bariko barakwirikira inyigisho

kanyana yanonosoye ivyigwa vy'uburimyi n'ubworozi mu gihugu c'ububirigi ariko aragerageza igitegwa c'ibiraya yifashisha ibikoresho bigezweho kugira ngo ico gikogwa kigende neza

Abahinga b'abafundi mu vyo kwubaka ibiraro bari hejuru y'ikinogo bamaze kwiba kizocamwo ikiraro c'ibarabara bambaye iguzu z'akazi n'inkofero zabo.

Abahinga muvyo kubaka amabarabara bariko barapima bakoresheje ivyuma aho ibara rikuru cumi na gatandatu rizoca aho rizova ibururi rice imahwa rishike muryansoro rirenge igitega

Abahinga babiri mu vyo gusudira bo mu gisagara ca rumonge bariko barasudira ivyuma bambaye ibikofero n'amarori bibafasha kwirinda impanuka bashobora guhura na zo muri uwo mwuga.

Umufundi akora umuyagankuba, afise icuma gishikana amajwi kure aho ariko arasigura ivyerekeye umuyagankuba ari nako kazi asanzwe akora.

Ishure ryigisha ubuhinga ririmwo abanyeshure ndetse n'abigisha, rifise ibikoresho mfashanyigisho. Muri uyu mwanya bariko bariga ivyo vyigwa.

Munyubakwa nziza cane hari abantu bicaye bariko bakoresha imashine nyabwonko babiri muribo barahagaze bariko bakurikirana inyigisho zifatiye ku buhinga bwa none.

Abahinga bafundi muvyo gukor' amazi, ingomero z' umuyaga nkuba, amabarabara, hamwe n' ibiraro bagera kur' indwi harimwo n' umunyamahanga, hirya hariho n' abakozi batobato babafasha mur' ico gikogwa.

Abahinga atarinze bake muvyo kwubaka ibiraro bambaye impuzu zakazi n'inkofero zabo bafise n'ibikoresho bariko bubaka ikiraro bakoresheje ama ferabeto harimwo kandi n'umwigeme .

Ikibanza kinini kiriko kiberamwo ivyigwa rukokoma, bakaba bariko barabikora bifashishije amamashine mashasha nyabwonko, hari abicaye barabana n'abandi bahagaze.

Abanyeshure bari mu nyubakwa nziza cane yubatswe ku buhinga bwa none bicaye ku ntebe nziza, bariko barakwirikirana ivyigwa biriko biratangwa n'umunyamahanga afise urukoba rw'abazungu. Hejuru hari icuma gitanga umuyaga hamwe n'amatara abafasha gukwirikirana neza ivyigwa.

Abahinga batatu muvyo guteka bagizwe n'abasore babiri hamwe n'umwigeme bariko barakata ibitunguru n'amakaroti bakoresheje imbugita. Bambaye n'umwambaro w'akazi. Ku meza bariko barakorerako hari amacupa abiri arimwo amavuta yo guteka.

Inyubakwa nziza cane irimo abigeme b'abahinga mu vyo guteka bambaye impuzu zera n'inkofero zera bafise n'ibikoresho bibafasha ico gikorwa co guteka.

abanyeshure bicaye wisomero bariko barakurikirana ibyigwa hari mbere n'abamanitse amaboko imbere yabo hari umwigisha ariko arabigisha iryo somero rikaba bifise amadirisha manini manini

Abafundi b'indimo babiri .Umwe n'umusore uwundi n'umwigeme .Bari mu murima wegereye inzu ,uwo murima urimwo ibitegwa bitandukanye, aho twovuga amateke ,imyumbati, n'ibitoke.